Yeya madit adada matye ongo kun tye i pi kun pi man tye inam madit adada dok bene pi eni bene tye pi maleng kun pi man tye malac ma kama gik i ye bene pe nen dok bene dero me ceng tye ryeny.

Yogudi yo gudi man kiliyo ki odok lam dok gudi man tye ,adit dok madwong adada ki mukene gudodeadoda i wi luwedigigi gudi man cito kama patpat.

Nyig kic ma gugure i jang yat kun nyig kic man gidwong adada dok nyig kic man giyubo moo i jang yat man kun mukene gitye matinotino.

Nyig kic ma ogure kun nyig kic man dwong adada kun gugure i peta kic kun nyig kic man giyubo mo gi i peta kic kun mo kic ber pi yot kom pa dano tekka dano camo.

Dano madwong ma gugure idye pii kun giti tero net kun bene ki iteng pii man tye kweyo madwong adada ma ogure.

Ot matidi ma kome ki rwado ki lobo wiye tye bati ma kiyubo i dye lum kun i ngete tye kipito labolo orumu woko

Di poto madit adada ma kipito iye anyogi anyogi man tye anyogi ma komgi beco dok komgi yot adada tye ma moc cam oromo adada dok potgi tye mulac ma potgi weng bene tye ma grin.

Daktar ma ocung kun oruko bongo matar kun obolo gi pimo lyeto bene oketo ingute kun tye ka tic ki cim daktar man bene dok bene daktar man oruko bongo ma ongol ongol

Dano ma tye ka tuko odilo kun mito potoapota i wi lawote kun gitye ka laro odilo man i dye barne tye maleng adada.

Lutino matino ma gua ki i kulu kun giti dok gang dok gin weng guyeyo pii iwigi gin giti wot ibad cere kun ka ma giti wot iyeni otal adada dok bene ki iteng bene lum tye.

Latedo ma tye ka tedo cam kun cam man tye kwayine mapatpat mapol dok tye kiyro mapatpat dok bene delk man tye mamit.

Lutino ma gugure madwong adada gua ki i kulu dok gin weng guyeyo jerican i wigi kun gitye ka dok gang mukene gitye ka wot i yo ma tye yo maram.

Dako ma otingo ter ki pikpiki kun gitye ma oketo bene dano mukene bene iye ento ki iteng yo man bene tye mutoka ma ti kangwec mapatpat iteng yo man

Lee ma ocung idye olet kun lee man tye madwong kun gitye ka cam kun lee man tye dyang nyankole dok tunggi tye madongo maboco adada kun tunggi weng tye mabit.

Co ma gubedo i yeya kun gitye ka cero yeya man bene kun yeya man ki guru bao dok benetye i wi pii kun pii man tye pii nam madit adada kun ki ingete ti lum ma otwi

Lee ma ti kawang kun lee ma kilwongoni raa dok raa bedi pii madongo adada kun bene camo rec ki i pii man dok lee man gugure iteng pii kun ki iteng pii kenyo lum mukene dwong